Ki goor la mongi taxaw mongi tiyex ndox mung koi naan mungi sol mbubu bu weex ak mbubu bu tegu si kawam mbubu bu xonxa la.

Li ditah la, nit mung ko tè ci lohom, mung ko hooli, mu tekka benen bi mungi tégu ci kaw taabl.

Yi yooni tali, moto nung fa ak ay kër, ak ay bitik mungi am taabla ci kaw nèeg bi.

Li suuf la ñi tabax ko dèf ko kom nit, jigeen la mugii joy yekati loxom bi ci kaw, teyeh dóómam bi koku tamid di joy. Ñi def dara sèèn bat bi di bum.

Fi wañye la, bowl mungfa, ak genna, chunwar, ak bidong ngi diiw lin, ak siyoo, tegu ci kaw tabul bi, siyoo mungi tegu ci ron ak benen bidong.

Lii garab la, bu wekh, mungy tehgu chi kaw taabul bii, mungy am binda yu wekh, ak yu honhu, ak yu njull.

Li ay garap la ñi ngi tégu ci kaw tabull bi, ñi ngi tèg lante. Am na garap yu tégu ci suuf, garap yi ñi ngi am bindé yu wèèx ak yu ñuul.

Li bam'mba neh la mungii tégu ci kaw tabull bi, ñing fa bindé jigeen ak dóómam, mugèè bam'mba neh dóómam bi ci kanamam.

Li waye kai la nyun ko tabax si neeg ay yere nyun fa nyugi ajuu si kaw.

Fi yooni tali la mu ngi am ay neek ak ay pol ay garap ay bitik yere mu nge aju ci kaw fofu mu ngi am nyarri raider fofu nonu.

Fii jaangeh kaii la, haleh yi njung fa takhaw, njeh tok cii kaw tohgu, njenen njii njungy takhaw, aiiy taabul njung fa ak aiiy ridoh.